Lapit kic tye ibong ma mere ruke en oruko ovarol matar otok matar roc ma nen calo tye yelo ki oruko camongeye me gwoko kic iwange wek ogen kic me kayo en bong meno tye ma gurye mapol kun kalagi tye matar ature mabeco tye ma orumu nget bong meno kwene makic kwanyi iye mojgi